Oshikunino shiinanwenyo. Oshikunino shiinanwenyo olyo ehala ndoka lye edhililwa iinamwenyo no lya gamenwa . Moshikunino shiinanwenyo otatu adhamo omaludhi ogendji giinamwenyo ngaashi ooholongo, oosino, uumenye oshowo oompugulu.

Ohi Ohi oyo yimwe yomiikulya mbyoka yina iitungithi ya gwana lelalela. Ohi ohayi zi momeya. Oohi ohadhi kwatwa noku opalekwa, ohayi liwa onga onyama nenge osheelelwa, shoka omuntu ta litha oshithima she.

Aaniimuna oyendji moshilongo ohaya munu oongombe. Oongombe ohadhi gandja omahini osho wo onyama ngele ya tselwa. Aanimuna ohaya vulu okulanditha onyama nenge omahini opo ya mone iimaliwa, nenge ya lye naanegumbo. Oongombe ohadhi gandja wo uuhoho kiimeno, opo yi koke nawa.

Oohi dhOshiwambo oohi ndhoka hatu adha momeya getu ngoka haga talama komikunda . Oohi ndhika ohadhi ya momeya gomomadhiya nenge momeya gomoondama. Oohi ndhika ohadhi li iinima mbyoka tayi adhikwa momeya ngaashi uuvolovolo , uuyagaya nenge omwiidhi. Oohi ndhika ohadhi liwa dho ohadhi vulu okulandithwa omuntu ti imonene mo iiyemo.

Okukokeka oohi . Aantu oyendji momagumbo oya ningi oondama moka ya tula omeya taya kokeke oohi. Oohi ndhika oha yedhi kokeke yedhi kutha komadhiya hoka dhe etelelwa komeya gefundja ,nohaya tulamo oohi ndhoka muundama moka yewu ninga yoyene momagumbo . Oohi ndhika ohaye dhipelemo iikulya nohadhili no ku kokela moka.

Uuna omvula ya loka nawa nomeya ga talama miishana, aantu ohaya dhike momatale oonete moka haya gongele oohi moonete opo dhi kokele mo, dho dhi vule oku kala dha gongelwa moka onga yedhi muna.

Okumuna oohi aantu ohaya munu oohi taya longitha oondama ndhoka yedhi eta po yoyene . Taya landa oondama ndhoka dha longwa moothayila nokutula mo omeya. Ohaya kutha uuhi uushona noku wu umbila mondama ndjoka yalandwa nenge yeyi etapo kuyoyene. Oohi ndhoka ohadhi kokele mo etaye dhipe iikulya nohaye dhikoke yaningila oohi dhawo dhokulya nenge dhokulanditha.

Okukwata oohi. Aantu mboka haya munu oohi nenge haya tekula oohi moondama ndhoka dhawo yene, ohaya kutha ethimbo lyoku kwata oohi, Mpoka haya kwata oonete ooyaali nenge ooyatatu nokukookolola moondama moka taya ende nee taya gongele oohi mondama ndjoka taya kookolola.

Ontsa oyo ondhila ndjoka onenene nohayi li onyama. Oya konekiwa hayi thimbula mpoka puna oshinamwenyo shiisila. Ohayi li onyama ashike ihayi li onyama yoshinamwenyo yeshi dhipaga yoyene , onkene ohayi thimbula mpoka puna oshinamwenyo shiisila nongele oweyi mono tayi tuka nenge tayi kunduluka pokunda gweni otashi holola kutya opuna oshinima shiisila.

Ookandoko owo uudhila mboka hawu kala pooha dhomeya ngaashi pomadhiya nenge peguta, oshoka omo hadhi mono iikulya. Ookandoko ohaya li uuvolvolo nosho wo tuu.

Iikulya yoshiwambo, iikulya yoshiwambo oyo iikulya mbyono twa tala kutya oyo iikulya yopamuthigululwakalo goshiwambo nenge yoshiAfrika ongashi ne tuna ondjuhwa, omboga noshimbombo shomahangu.

Egwo lyomeya. Egwo lyomeya ehala ndyoka lina omeya ga za komulonga nenge kothithiya onene. Omeya ngoka ohaga kunguluka okuza pombanda puule komamanya nomeya ngoka ohaga gu taga matuka gu uka ga landula omulonga. Okugwa komeya okuza komamanya ngoka oko nee hatu ithana egwo lyomeya.

Onduli, Onduli oyo oshinamwanyo shomokuti. Onduli oyi na omalwaala gomambathi. Onduli oyi na othingo onde, yo oshowo onduli ohayi li iimeno. Ohayi li iimeno yomafo noshowo omwiidhi oshowo omiti.

Okumuna oondjuhwa, oondjuhwa oyo iikwamawawa mbyoka hatu munu momagumbo getu. Ohatu yi munu nomalalakano gayoolokathana ongele okutupa omayi, omayi ngoka ga talika ko gena iitungithi yolutu. Oshowo okutupa onyama ndjoka tatu yi li omweelelo nenge okulanditha komangeshefelo omanene twiimonene mo iiyemo yetu.

Iimeno yomomeya. Otuna omaludhi ogendji giimeno, iimeno haayihe hayi vulu okutsa momeya otuna nee ngaashi omavo osho wo oombumbu. Iimeno mbyoka yomomeya oyo mbyoka hayi koko nawa uuna yili momeya ihayi hupu uuna inaayikoka momeya ano ohayi tsama nawa momeya.

Ekodhi olyo oondhila ndjoka hayi li uudhila ookwawo. Oha yi vulu wo okulya oondjuhwa nenge uuyuhwena. Ekodhi oha li li oombuku. Uuna lya ontela okamutenya, oha li londo kiitayi yomiti kuleeleka.

Ombuga Ombuga olyo ehala lya mbwalangandja ndyoka lyakukuta ano ihali mono omuloka gwa gwana. Mombuga ihamu adhika iimeno oyindjiyindji. Ohamu adhika owala iimeno mbyoka hayi vulu okuhupa puukukutu ongaashi nee tu na mo omiti dhomaludhina ngaashi omiquiver oshowo uuhwa mboka uushona nowu na omafo taga vulu okukeelele ekanitho lyomeya.

Okusila iimeno oshimpwiyu. Omuntu ngele wa kunu iimeno yoye ohoyi sile oshimpwiyu pamukalo gokuhelela nenge gokutudha po mbyoka inoo hala nenge mbyoka haa ngoye weyi kuna. Iimeno oya pumbwa okusilwa oshimpwiyu to kutha po iigwanga opo yi koke nawa noyaa kondjele uuhoho niimeno mbyoka inaayi pumbiwa.

Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti shomayala gomambathi. Onduli oya tseyika, oshoka oyo oshinamwenyo oshileeleeka shomagulu omale nothingo ondeendeeka. Onduli ohayi li omwiidhi oshowo omiti. Othingo yonduli oya ninga onde, opo yi vule okulya omafo ngoka ge li puule, ano ngele pevi kapu na sha iikulya onduli ohayi li pombanda yomiti lela.

Okushanga komamanya, okushanga komamanya oko onzilolo yoku shanga. Oshoka monale nale aantu manga inaya tseya okushanga oondanda akulu yonale oya longitha omukalo gwoku thaneka nenge oku shanga komamanya mpoka haya thanekeko omathano ngoka taga ulike edhidhiliko lyiinamwenyo mbyoka hakala nayo pehala lyontumba noshowo oku thaneka omathano gaantu niilongitho mbyoka ya kala taya longitha.

Oku kuna omatama, omatama iimeno ndyono iikwamboga hatu longitha momagumbo getu. Omatama ohaga kunwa mevi lyalongekidhwa nawa nomiikwatelwa ngaashi iipakete moka taga kokele ngele gakoko ohaga kuthwa mo etaga kunwa moshikunino nenge pomahala mpoka taga vulu oku kala sigo taga imi.

Okukuna iikwamboga, evi ohali longekidhwa nawa nokutulwa uuhoho. Iimeno ohayi pumbwa omeya unene tuu mbyoka iikwamboga tse hatu kunu miikunino yetu, oshoka ohatu yi kunu ethimbo kehe nokaapuna omvula. Ohatu longitha ominino dhomeya okuyitekela mbyoka hayi tsuwa uumbululu tayi tutike evi pomakota giikwamboga mbyoka twakuna miikunino yetu nenge moofaalama dhetu.

Okumuna oohi Aantu oyendji ohaya munu oohi dhawo hayedhi longekidhile omeya moondama dhoka haya tungu kuyo yene, nokudhi tulilamo omeya. Omuntu ngele okwa munu oohi ohedhi pelemo iikulya. Oohi odha simana oshoka ohadhi liwa onyama oshowo oohi natango odha simana woo oshoka ohadhi landithwa po nomuntu ota vulu okwii monena iiyemo yomondjato nenge oku landa oompumbwe dhe.

Oondjuhwa, oondjuhwa iikwamawawa mbyoka hayi munwa nenge hayi tekulwa momagumbo. Oondjuhwa odha simana oshoka ohadhi tupe omayi oshowo onyama ndjoka hatu li, oondjuhwa odha simana wo oshoka pompito dhimwe ohadhi gandja iiyekelwahi mbyoka hayi ningi uuhoho womo mampya nenge miikunino. Oondjuhwa ohadhi li oongala nenge osheno dhomwidhi.

Etale lyomeya oshilambo shafulwa po kaantu nenge shaholokapo paunshitwe. Ohashi gongele omeya pethimbo uuna uuna omvula tayi loko nenge pethimbo lyomuloka . Etale lyomeya ohali pungula omeya uule wethimbo ngoka okulongithwa sigo opokwenye uuna pwaana omeya gagwana. Etale oyasimana oshoka ohali gandja omeya pethimbo lyokwenye.

Iikunino yiinamwenyo. Iikunino yiinamwenyo oyo omahala ngoka ga gamenwa noga kwashilipalekwa ga edhililwa iinamwenyo mbyoka yomokuti opo ngoka ahala oku keyitala aka fute nenge eyi mone nuupu. Omahala ngoka oga gamenwa noga tulilwapo omadhidhilikl ngoka ta ge yi gamene ngaashi opo aantu kaaya kakekemo nenge aantu Kaya ninge uukongo kawulu paveta.

Okumuna iingulu, okumuna iingulu oko hoka pmuntu haningi iigunda nokukokeka iingulu . Iingulu oya simana meliko lyoshilongo oshoka ohayi zi onyama ndjoka hayi liwa niingulu ngele oya ningi oyindji ohayi landithwa pamuthika gopombanda ihe lela ngaashi komangeshefelo ngoka omanene. Iingulu oya simana moku eta po iiyemo uuna to landitha onyama nenge omuntu ta landitha iingulu yomwenyo.

Aapashiyoni Aapashiyoni aantu mboka haya zi koondolopa dhiili nodhiili nenge kiilando yokokule nenge kiilongo yiili noyiili nohaya endele oku tala uushitwe mboka kawuli komahala gawo nenge kiilongo yawo. Aapashiyoni ohaya ende noohauto dhoka dhina iinima yawo ayihe ongele iipundi yoku kuutumba poontanda mpoka taya ka kala taya tala uushitwe.

Oondjuhwa Oondjuhwa oyo iinamwenyo yomegumbo hayi tekulwa yi li palupe lwoondhila. Oondjuhwa odha simana momagumbo gOshiafrika, oshoka kehe megumbo lyOshiafrika oto adha mo mu na ondjuhwa. Ondjuhwa oya simana, oshoka Aawambo oyi itayela kutya oyo hayi dhipagelwa omuyenda. oondjuhwa odha simana, oshoka ohadhi eta po omayi gokuliwa nongele ya dhipagwa ohayi gandja onyama nomweelelo aantu e ta ya li megumbo.

Omapungu, omapungu ogo ikwamuma hayi kunwa momapya nenge moofalama noshowo miikunino. Iikwamuma mbika ohayi kunwa nohayi ningi iihenguti inene, epungu ohali vulu oku liwa etalala nenge tali ku kuta nokulya epungu lyahongwa ano toli omuma. Epungo olya simana oshoka ngele oweli tsitha oto ningi uusila woku teleka oshimbombo nenge okatete.

Okukuna iimeno pamikalo dhopaunongononi. Otu na iimeno mbyoka tatu kunu ihayi tsu kumwe nonkaloyombepo yokutse. Iimeno mbika ohayi tungilwa omitala ndhoka dhokukeelela oonte dhetango opo kayi pye po, oshoka iimeno haa yihe yi hole omutenya gwetokota.

Oondundu odho oshiyanda dhomamanya. Iiyanda yomamanya ohayi holoka po paunshitwe . Emanya ndika olya kola nolya kwatathana . Uuna oondundu dhaningi odhindji pehala lyontumba ohadhi vulu okwetapo omisa dhomeya moka tamu tengele omeya uuna omvula yaloka nomeya ngoka ohaga kala pomisa mpoka nohaga ithanwa omeya gokemanya.

Ondama yomeya. Aantu oya kongo oonkambadhala dhokufula oondama dhomeya nokudhi tunga, opo ya gongele omeya gomvula, yo yega longithe koompumbwe dhomomagumbo ngaashi okunwetha iinawenyo, nenge okutekela iimeno, noshowo okulongitha koompumbwe dhomegumbo ngaashi okuyoga. Moondama ohaya teke mo nomayemele, nenge taya longitha omashina ngoka gokupomba omeya mevi.

Oonkambe, oonkambe odho iinamwenyo nenge iitekulwa namwenyo yomo magumbo nohayi tekulilwa miigunda noshowo hayi vulu oku lithwa. Miigunda moka ohayi kalamo tayi pelwamo iikulya. Oonkambe odha simana oshoka ohayi longithwa onga iiyenditho molwashoka aantu ohaya vulu oku londako yo odhasimana wo oshoka ohadhi longithwa wo moku nana omatemba.

Oondama dhomeya, oondama dhomeya ogo omalambo ga fulwa po kaantu goku gongela omeya. Oondama ndhika ohadhi pungula omeya ethimbo ele noha vulu okuya ha longithwe pokwenye okuyoga iikutu, okutelekithwa nenge oku nuwa kiinamwenyo. Aantu ohaya longitha omashina yoku pombitha omeya moondama opo ya pombe omeya moondama yega fale mpoka taye ke ga longitha.

Oosino odho iinamwenyo yomokuti mbyoka hayi kala moluhwa nenge miiheke. Oosino odha tseyika molwa uupenda wa dho oshoka osino oshinamwenyo sha talikako oshihahu nohayi vulu wo okwiipulukilapo nokukondja e tadhi imonitha oshiponga nooniga dhadho oshoka odhi na ooniga dha honga.

Okulongekidha evi aantu ya kune iimeno yawo. Evi ngele lya pupulwa nokupupalekwa nuuhoho watanawulilwa mo, aanafalama ohaya kutha ominino dhomeya dhoka tadhi vulu oku kala tadhi tekele omeya yadho okuza koopomba, nuuna pwaana omvula tayi loko. Ominino dhika ohadhi tekele omeya dhuukitha poshimeno, oshoko kominino ohaku kala kwa tsuwa uumbululu woku ndonda omeya.

Okutekela iimeno tolongitha ominino, ano omukalo gwoku ndonditha omeya. Omukalo gwoku ndonditha omeya omupu, oshoka omuntu oho kutha ominino dhomeya, nokudhi taandelitha pomakota giimeno, nopomakota giimeno mpoka meni opo tsu oombululu, unndondele owala omeya piimeno, opo wu kwate omeya nawa.

Ehala lyokutema omulilo . Omagumbo ogendji nande oganingwa gwomithika dho pandoolopa , aantu natango momagumbo gawo oya tulamo omahala mpoka hapu temwa omulilo no haya hungile po uuna yeli momagumbo nopehala ndika olya pingenepo iinyanga yetu mbyoka tuna momagumbo goshiwambo . Pehala ndika lyo mulilo aantu ohaya kalapo taya huhulukwa nokupopya omahokololo gawo.

Oku tekela iimeno pamukalo gwokushashimina. Otuna omikalo odhindji dhoku tekela iimeno yetu mbyoka twakuna ongele omofalama nenge omikunino. Omukalo gwokushashimina ohagu longithwa miikunino nenge moofalama moka omuntu ha longitha ominino dhomeya okuza koopomba, ominono dhoka ohadhi tsuwa uumbululu noshimoko ohashi gwedhelwa momenya opo omeya ga vule okushamina nokuya kokule.

Okutekula oohi. Aantu oyendji ohaya tekula nenge taya munu oohi dhawo yene, dhoka haye dhi tungile oondama dhomeya. Ethimbo ngele lya thikana nenge ngele dha koko, aantu ohaya kutha iiyugitho ngaashi oonete nokuyuga oohi, opo ya ka mone oshihelelwa ya lye nenge ya ilandithile ya mone iiyemo.

Uunkambe oyo yimwe yomiinamwenyo yomomagumbo. Okankambe okasimanekwa omolwa ondapo yako. Okankambe ngele owe kaadha megumbo okasimana oshoka osho oshiyenditho shetu . Ohaka kayilwa, nomukayili gokakambe ohi ithanwa omulondi gonkambe. Oya tseyika nawa oshinamwenyo uudhano wokutidhathana momalundu.

Oondjuhwa, oondjuhwa oyo iikwamawawa hayi tekulwa yomegumbo. Iikwamawawa mbika oondjuhwa oyo ya simana omolwa onyama ndjoka hayi tupe, ondjuhwa ohayi tupe wo omayi ngoka ogo geli kamanakandongo ngele ta shiya pokugandja oovitamine niitungithi yolutu.

Okulonga ondama yomeya. Ondama yomeya oyo oshikwatelwa nenge oshipungulilo shomeya ngoka gomvula. Ondama yomeya Ohayi longwapo paku fula elambo , etamu tulwa omunoko gosamende nenge tamu yalwa othayila yokukeelela omeya kaaga pwinine mevi.

Iikulya yetu yOshiwambo Iikulya yetu yOshiwambo oyo iikulya mbyoka ya talika ko kutya oyopamuthigululwakalo gOshiafrika no inayi telekwa kwa longithwa omikalo dhoshinanena nenge dhOshieuropa. Iikulya yOshiwambo ongaashi tatu popi ekaka, oshithima nenge shoka tashi ithanwa oshimbombo noshowo omagadhi goongongo.

Ehwiyu okadhila hoka komeho omanene, noyendji oye ka talako kutya okadhila ko.upya oshoka iha ka monika omutenya, oha ka monika owala uusiku. Ehwiyu olya konekwa nawa kutya oha li li oombuku, nopoompito odhindji ehwiyu iha li monoko nawa omutenya sho osho li hole oku enda uusiku no ha li yanga uusiku.

Okumuna oondjuhwa, otuna omaludhi ogendji goondjuhwa mpoka tuna oondjuhwa ndhoka hadhi nuninwa omayi, noondjuhwa ndhoka nuninwa onyama noshowo oondjuhwa ndhoka hadhi nuninwa ayihe ongele onyami nomayi. Oku muna oondjuhwa okwa simana noondjuhwa ohadhi pumbwa etonatelo. Oondjuhwa otadhi ningilwa oshikunino hoka hadhi pelwa iikulya oshowo omeya opo dhili pe shoka wahala ongele onyama ongele omayi.

Onkoshi Oonkoshi odho iinamwenyo yomokuti ndhoka tadhi ithanwa kutya odhi li mongundu yiinamwenyo oombishi. Ohadhi li onyama. Oonkoshi odha nika oshiponga ongele okaantu nenge kiinamwenyo iikwawo. Oonkoshi mongashingeyi odha edhililwa kiikunino yiinamwenyo hoka omuntu ha futu, opo e dhi mone.

Egwo lyomeya Egwo lyomeya olyo omeya ngoka haga matuka ngoka haga holoka po paunshitwe. Omeya ngoka ohaga kunguluka ongele okuza koothithiya nenge okuza komilonga nohaga gu okuza pombanda komamanya gu uka pevi notaga kunguluka gu uka komilonga. Olya simana oshoka ohali eta aatalelipo lyo onzo yomeya wo.

Omahala goku iyuvithila nawa, ogo ngoka ga talikako gopamuthika nohaga vulu okutamba aantu yaza koombinga nombinga. Omahala ngaka ogena lela esiloshipwiyu lyaayenda mpoka pena omatala gomizile goku gondja, oshowo oondundu dhoku lala, opwa tulwa wo uundambo dhomeya gokuyoga ngoka aantu taya vulu okukala taya dhana omeya una ye wete kuna uupyu.

Ohi yOshiwambo Ohi yOshiwambo oyo ohi ndjoka hayi adhika momeya getu ngoka gomomadhiya nenge gomvula. Ohi yOshiwambo oya simana, oshoka oyo onzo yiikulya ngele tashi ya pokueta omweelelo megumbo. Ohayi vulu wo okulandithwa omuntu ti imonene mo iiyemo.

Embakumbaku Embakumbaku olyo limwe lyiikwamashina nenge iiyenditho hayi longithwa moofaalama nenge momapya. Embakumbaku ohali nana iinima ngaashi omatemba goku pulula noku galagulila uuhoho mevi.

Oohi otuna omaludhi ogendji goohi. Otuna oohi dhomomeya getu ngoka gOshiwambo, ano omeya gomvula. Tse otuna wo oohi dhoka hadhi adhika mefuta. Oohi dhomefuta odhi li pamaludhi ga yooloka, sho osho ohadhi vulu wo natango oku adhikwa momalwaala ga yoolokathana.

Okukayila uukambe. Okukayila uukambe shimwe shomiinima mbyoka iiwanawa. Okakambe oshinamwenyoa shoka sha shitwa hashi kayilwa nohashi enditha omuntu, okufala omuntu kehala lyontumba. Okukayila uukambe okwa simana nuukambe ohawu enditha aantu oondjila oondje nohadhi ningi oonfupi oshoka uukambe ohawu vulu okweenda oohwateka muundjila womiihwa.

Esimano lyomeya, omeya oga simana sho osho wa tala aawambo nenge aAfrica ya kongo onkambadhala yoku fula oondama nenge omatale, opo ye ga pungule. Omatale ohaga pungula omeya gomvula ngele omvula ya loko. Omeya oga simana gomomatale oshoka aantu ohaye ga tekelitha iimeno, Taya teke mo omeya gokwiiyoga, yo taya munu mo oohi oshowo omeya gomomatale omo wo hamu nwethwa iimuna.

Omupashiyoni Omupashiyoni omuntu ngoka ha ende a za kehala lyontumba teya taka talela po, omuntu nguka oha ende nelalakano lyoku tala uunshitwe. Uunshitwe ongaashi nee tatu popi omahala ngoka omawaanawa muunshitwe ngaashi omilonga, omagwo gomeya, oombuga noshowo oondundu. Ano omutaleli po ohe ya a nanwa oku tala iinima mbyoka yili meshito.

Omboga yuushimba Omboga yuushimba oyo ndjoka ya tseyika nedhina lyopashingolo ocabbage, ndjika ohayi monika komahala ngoka gokoofaalama nenge hadhi kunwa miikunino. Omboga ndjika ihayi mene puushitwe, ohayi kunwa komuntu nohayi silwa oshimpwiyu. Omboga ndjika ohayi tekelwa nomeya nohayi koko nawa uuna yili metonatelo ewanawa moshikunino nenge mofaalama.

Ekodhi . Ekodhi olyo edhila hali tuka nohalili iinamwenyo iikwawo ngaashi oombuku ,oondjuhwa oshowo uunamwenyo mboka uushona .omakodhi ogeli pomaludhi ogendji nomakodhi oga simana molwa okutuka kwawo taga endelele naasho haga yakula uunamwenyo mboka uushona ngaashi uuyuhwena noombuku ngele tawu yanga pevi opo dhikalye.

Ethaneko lyompadhi kemanya. Ethano lyompadhi kemanya omukalo gwa longithwa monale oku thaneke oompadhi nenge oku gandja edhidhiliko lyontumba. Hashi ningwa moku nateka ompadhi kemanya notayi thigiko edhidhiliko. Edhidhiliko ndjoka oli nasha shoka tali ti. Nakehe gumwe teya po oteli mono kemanya hoka.

Uumbakagona Uumbakagona owo uunimona woombaka. Uumbakagona ohawu tendulwa okuza momayi nohawu kokekwa tawu tulwa miipakete. Uumbakagona ohawu koko e tawu ningi oombaka oonene. Oombaka odha simana meliko lyoshilongo, ongele omo ku eta iikulya, oshoka otawu gandja onyama nenge okunika omayi ngoka haga vulu okulandithwa omuntu i imonene iiyemo.

Okugalagulila uuhoho mevi, oombakumbaku ohadhi longo iilonga oyindji mpoka haku tulwa omatemo gi ili nogi ili nenge taga vulu oku longa iilonga ya yoolokathana. Omatemo goku tanawunina nenge gokugalagulila uuhoho mevi oga longwa gafa iiyalaka nohaga nanwa kombakumbaku, ombakumbaku tayi ga nana yo tayi galagulile uuhoho mevi opo aantu ya vule ya kune iilikolomwa yawo.

Aanasikola . Aanasikola oyo aanona mboka yeli pethimbo lyo ku hita ootundi. Aanasikola oha yayi kenongelo nenge ta yayi kootundi . Ohaya zala omidhalo dhawo dhosikola dha faathana nongele yeli mongulu nenge motundi yawo ohaya kuutumba kiipundi nokiitaafula naayehe ohaya taalele komeho yo ya pulakene shoka omulongi te ya longo.

Okugalagula evi Uuna aantu ya tokola nenge ya thikama okulonga ohaya kutha omatemo ngoka haga patelwa kembakumbaku. Ohaya tanaunine uuhoho mevi, opo evi li towale uuhoho nokukuna mo oombuto dhawo.

Olweendo talelepo, olweendo talelepo olo omuntu ha kutha esiku aka talele po komahala ngoka guushitwe nenge komahala ngoka ga gamenwa gena uushitwe uuwanawa. Opena kutya olweendo nduka otali tamekele peni no tali kahulila peni, shi ikwatelela kutya owa hala okumona shike molweendo lwoye moka.

OKukwata oohi, aantu ngele ya kwata oohi momadhiya nenge miishana ohaye dhi tula momeya miiyaha muna omeya ga yela nawa nokudhi yopaleka taye dhi yogo nokudhi tula miiyaha moka yedhi yoolola kutya oonene odhiilile noonshona odhiilile. Oohi ohadhi yogwa nawa dha yela oshoka oohi iikulya yetu onga omweelelo.

Ombuga, ombuga ehala ndoka lyambwalangandja nolya yela

Omamanya ga hongwa go pawushitwe Momikalo dhopaushitwe. Omamanya ngaka oga hongwa momikalo dhopaushitwe ongele okombepo nenge komeya gomvula. Omamanya ngaka oga ningwa omitutu noku kala ga hongwa noga thethengwa nawa shoka shega opalekitha eshito. Oga nana aatalelipo okuza koombinga noombinga opo yega talelapo oshoka otaga monika nawa nogena uukwatya wa opala meshito.

Okutekela iimeno pamukalo gwokulongitha ominino dhomeya Uuna wahala oku kuna iimeno kashishi pethimbo lyomvula ohatu kutha ominino okuza koopomba nenge moondama moka tatu longitha uushima woku pomba omeya. Omukalo nguka ohagu lingithwa opo tu kune iimeno nenge omboga yo pamuthika gopiikunino nenge moofalama .

Oonduli . Oonduli oyo iinamwenyo yomokuti iinamwenyo mbyoka ya tseyika nawa omolwa omithika dhayo . Onduli oyina omagulu omale nenge oyo oshinamwenyo oshileeleka shomagulu omale nothingo onde . Oshinamwenyo oshinambili hashili omwiidhi nomafo gomiti. Onduli oyihole paantu nongele oweyi tekula otashi vulika yikale noku hedha pooha nangoye.

Etalle lyomeya Etale lyomeya olyo elambo lya fulwa po kaantu yoyene nenge lya holoka po konshitwe. Etale ohali pungula omeya gomvula ngoka haga longithwa kaantu pethimbo lyokwenye. Etale aantu ohaya teke taya longitha omayemele nenge mboka yi iyadha taya kutha uushina woku pomba omeya. Omeya homomatale ohaga longithwa pokwenye oku tekela iimeno oshowo oku nuwa kaantu nokiimuna.

Oontangu Oontangu odho uuhi uushona no ihawu koko. Nduka oludhi lwoohi lwi ithikamena po, oshoka uuntangu wu mone uushona ngaaka owa koka. Uuntangu oshee nlelwa oshiwanawa nohawu adhika ngaashi momeya gomomilonga nenge wo tu na oontangu dhokomeya gokefuta. Oontangu odha simana, oshoka ohadhi liwa dho ohadhi vulu okulandithwa dhi ete po oshimaliwa.

Shimbungu Shimbungu osho oshinamwenyo shomokuti oshinamwenyo shoka ihashi kala momagumbo. Shimbungu ohali iikombo ano ha li onyama, embungu ohali kwata nokudhipaga iimuna nenge iinamwenyo, ongele oombyoka yomomagumbo nenge miiheke ngaashi uumenye.

Okupangela ominino dhokutekela omeya. Aanafalama oyendji ohaya kunu iimeno yawo mbyoka hayi inekela momvula nohayi kunwa pethimbo alihe. Iimeno mbika opo yi mone omeya, aanafalama ohaya kutha ominino okuza koopomba dhawo dhomeya, nokutula ominino miikunino nenge pomahala mpoka ya longa no ya kuna iimeno yawo. Ominino dhika odho hadhi gandja omeya kiimeno.

Okukuna iimeno pamukalo gwoshinanena, aanongononi oya mono kutya opu na iimeno yimwe yapumbwa okukunwa nenge tayi kunwa momidhingoloko dhetu ashike itayi vulu okuhupa onkalo yombepo ndjoka yili mo onkene oya eta po omikalo ndhoka dhokuyigamena ngaashi oku eta po uunete mboka tawu shigi omutenya, opo kaayi pye po komutenya. Omukalo nguka ogwopaunongononi gwokukeelela oonte dhetango kaadhi ninge odhindji kiimeno.

Eshina lyoku teya noku yungula, eshina lyoku teya noku yungula, omashina ngaka ogeli gaali na ohaga endele pamwe. Eshina ohali teya lyo tali yungula iilikolomwa yetu yomomapya ngashi omahangu, olwishi nomapungu. Ohali teyagulapo iihenguti, nokuyi ninga yika ninge iikulya yiimuna.

Iikulya yaayenda, Aafrika oyasimaneke omuyenda kehe teya megumbo. Omuyenda megumbo lyomuAfrika ohadhipagelwa ondjuhwa nohatelekelwa oshimbombo shoka teshilitha omboga. Ondjuhwa yomuyenda ihayi pambulwa ohayi tulwa pelilo nenge petiti yuudha inayi pambulwasha. Omuyenda ngele tali ohapewa wo oshinamunate shokwiikulula shampa amana okulua.

Ohi yoshiwambo, ohi yoshiwambo oyo ohi ndjoka hayikokele momeya getu ngoka gomomadhiya nenge omeya ngoka gomvula. Ohi yoshiwambo oyasimanekwa oshoka ohayi tupe omweelelo na oyili onzo yiikulya. Ohi yoshiwambo oyasimana oshoka natango omuntu ohavulu okudhikwata ye tekedhi landitha iimonenemo iiyemo nenge iimaliwa yomondjato.

Ehwiyu oko okadhila ka talika ko ke na oshipwe, oshoka olundji Aawambo ngele oye ka mono oye ka tala kutya kapuna shoka tashi ende nawa, ehwiyu olya talika ko onga okadhila kena omupya. Ehwiyu okadhila ha ka ende uusiku noha ka mono ko uusiku. Ehwiyu ohali li oombuku lyo ohali yanga uusiku , omutenya ihali mono ko lela.

Omunkulofuta. Omunkulofuta oko kehala hoka lili koongenge dhefuta . Efuta olina iinamwenyo ya yooloka niinamwenyo mbyoka ohayi ya nee okugondja nenge oku ontela omutenya komunkulofuta. Iinamwenyo ohayi adhikako ongaashi oombwa dhomomeya. Oombwa dhomomeya odhihole komunkulofuta shoka oku ontela okamutenya.

Oongolo, oongolo odho iiyamakuti nenge iinamwenyo ndyoka hayi kala mokuti. Ongolo oshinamwenyo shomakonda omaluudhe nomatokele. Oongolo odha tseyika nawa molwa okukala kwadho komiihwa nomolwa uuwanawa wadho. Oongolo mopaife odha tulwa miikunino ndyoka tayi ithanwa iikunino yiinamwenyo.

Okukuna iimeno pamukalo gwiimeno. Oku kuna iimeno pamukalo gwiimeno okwo oku kenda evi noku ndji tula muumpungu. Mpoka omuntu ta vulu oku kala ena oshimpungungu she teshi sile oshimpwiyu nokushi tonatela nawa. Iikunino ohayi vulu oku hupa komeya gomvula ongele omuntu oye mwene teyi tekele niimeno oya pumbwa oku silwa oshimpwiyu.

Okushanga komamanya, aawambo oya simanekele okushanga noku thaneka komamanya omanga inaya tseya oku shanga oondanda. Omadhidhiliko ngoka oga shangwa komamanya nenge pomahala mpoka pwa kala aawambo nenge aAfrica. Oya kal noku thaneka ko omadhidhiliko giinamwenyo mbyoka ya kala nayo mpoka oshowo omathano gaantu taga holola omiyalu dhaantu mboka ya kala mpoka.

Omulonga oshimpompolonga shomeya, hashi talama nenge hashi tondoka omeya ethimbo ele. Omulonga ohagu talama omeya gomvula nohagu enditha omeya gomvula okuza komahala nomahala. Omulonga ogwa simana oshoka ohagu adhika iikulya yetu ngaashi oohi dhoshiwambo. Ogwa simama wo oshoka ohagu thikitha omeya komuloka gwa landula ko.

Okashina kokufula iilambo. Okashina kokufula iilambo ohaka longitha omahooli noha ka ndanda pevi mpoka pwakukuta nomavi moshilambo ohaga kuthwamo noshihupulo . Okena uulola nenge omagulu ngono goku enda okuza poshilambo okuya koshilambo oshikwawo. Ohaka ndandalapo ashike go omavi taga kuthwamo noshihupulo moshilambo.

Oku opaleka oohi, aantu ngele ya kwata oohi oha kutha omeya ga yela noku kutha iiyaha noku opaleka taya yogo oohi nawa noku dhi vutula. Ngele taya vu tula oohi otaye dhi endulula ishewe nomeya ga yela etaye dhi yogo noku dhitula miiyaha pondondo dhawo, dho onshona ta dhiyi moshiyaha shawo shimwe, dho onene pokati tadhi yi moshiyaha shawo noshowo.

Okutekela iimeno Iimeno ohayi tekelwa pamukalo gokulongitha ominino dhomeya okuza koopomba nenge okuza moondama tapu longithwa okashina kokupomba omeya moondama, nomeya ngaka ohaga tekelithwa iimeno ngele omoofaalama nenge miikunino. Iimeno mbi hayi tekelwa oombika itaayi vulu okutegelela omeya gomvula.

Eshina lyokuteta omwiidhi. Eshina lyokutetwa omwiidhi ohali hilwa nenge tali nanwa kombakumbaku tayi ende mpoka puna omwiidhi omule ya kookolola eshina ndika. Eshina ndika ohali tete omwiidhi nokugupakela nawa noku gumanga muupandi. Omwiidhi nguka ohagu ka hawalekwa iinamwenyo ngaashi iimuna iikombo nenge oongombe ndhoka itaadhi vulu okwenye.

Oku kuna iimeno nenge iikwamboga pamukalo go pa unongononi. Oku ko keka iimene pamukalo ga pa unongononi ogo omukalo ngoka ha gu longithwa unene tu kiimeno mbyoka iha yi tsama konkalo yetu ndjoka yopondje unene tu onkalo ndjoka yoshi Afrika yomutenya. Iimeno ohayi kunwa ne mondunda eta yi hupu owala koonte nenge uuyelele woolamba.

Okumuna oondjuhwa. Ngele omuntu tamunu oondjuhwa ohatameke unene nuuyuhwena nenge nomayi ngoka haga tulwa meshina lyoku tendula nuuyuhwena mbuka ohawu tulwa mehala lyawo lyi ikalekelwa moka hawu pewa iikulya nomeya omanga uushona. Iikulya nomeya ohayi kala muundooha mbuka tawu gandja kuwowene nuuyuhwa ohawuli moka.

Omataagulukilo gomeya paushitwe opena omahala ngoka haga matuka omeya ongaashi omilonga nenge iimpompolonga moka hawu matuka omeya nongele nee omeya ngoka oganingi ogendji aantu ohaa dhike iiti nokushigakaneka omainda opo ya ninge mpoka taa piti notapu ithanwa opo maatagulukilo gomeya.

Oshikunino shiikwamboga. Oshikunino shiikwamboga ohashi longekidhilwa ehala ewanawa ndoka tali tulwa etala lyokukeelela komutenya . Ohamu tulwa ominino dhomeya okutekela ndele ndika ohali kala lya longwa nawa opo mu vule oku kala tamu kunwa iikwamboga mbyoka tayi vulu okulandithwa nokuliwa wo kaantu.

Oondjuhwa odha simana iitekulwanamwenyo yomegumbo. Ohadhi tu pe iikulya ngaashi omayi nonyama. Omayi ohaga longithwawo , ohaga landithwa komatala pamwe nonyama komatala nokomangeshefelo gamwe oku eta po iiyemo yomondjato.

Omapungu. Omapungu oshimeno hashi kunwa momapya nenge moofaalama okulongitha omeya gomvula nenge tashi tekelwa kwaamboka haya longitha omeya goopomba. Ohashi liwa onga oomuma toli epungu etalala nenge tali hompwa toli omapungu omakukutu. Ohaga ningwa wo uusila wokuteleka oshimbombo nokatete. Iihenguti yawo ohayi longithwa onga iikulya yiimuna.

Omishangwathano komamanya Omishangwathano komamanya odha longithwa kaawambo nokaAfrika ayehe, omanga inaa ya tseya okunyola nenge okushanga. Oya kala noku kala, ngele ye ya pehala lyontumba oya kala nokushanga, haya thaaneke ano komamanya omandhindhiliko ngoka taya thigi mpoka kutya oya kala po niinamwenyo yini, taye yi thaaneke nee komamanya, opo yi monike kwaamboka taye ke ya po.

Oombwa dhomomeya oshoo oshinamwenyo shafa oombwa nonando ndjika ota ku tuwa oyo momeya no ihayi vulu nana oku hupa ule yoli kondje yomeya. Ohayi hupu nupu ngele yili momeya oshoka sho ya shitwa oshi namwenyo sho momeya noha shi li iinima mbyoka hayi adhika momeya noha shiya owala kombanda oku uva po ombepo.

Ondjamba oshinamwenyo hashi adhika menenevi la Africa. Odhili dha tseyika molwa uupenda wadho noonkondo dhadho. Ohadhi eta aatalelipo okuza kiilongo niilongo nohaya futu opo yedhi tale. Ohadhi li omwiidhi nomafo gomiti.

Iivolovolo Iivolovolo owo uunimwena womafuma, hawu tenduka mooziminino dhomafuma ngoka omanene nohawu kala momeya tawu li omunoko. Ngele wa koko omishila ohadhi ende tadhi guko nokuninga omagulu e tawu ningi uutekene. Uutekene owo nduno tawu koko nokuninga omafuma.

Oshikunino Oshikunino ehala lya tonatelwa nawa, moka hamu kunwa iimeno mbyoka hayi tekelwa nohayi kunwa pethimbo kehe kutya ne opokwenye, taku longithwa omeya okuza kopomba nenge moondaama, taga tekelwa komuntu nohayi silwa oshimpwiyu. Moshikunino ohamu kunwa iimeno ngaashi, omatama niikwamboga nohayi landithwa opo aantu yi imonene iiyemo nenge ya vule okumona sha shokulya.

Ombuga, ombuga ehala lyambwalangadja muna omutenya na ihamu monika iimeno yomaludhi omanene, ohamu monika owala uuhwa uushona na olyambwalangandja lela moka tamu monika kehe shimwe okumonikila kokule.

Omatemo gambakumbaku, ohaga pandekelwa kembakumbaku nohaga nanwa kembakumbaku opo ga pulule epya nenge ofaalama. Ohaga longithwa wo natango okuvundakitha uuhoho mevi moofaalama ndhoka oonene.

Omulonga oshi shana shomeya shoka hashi kwata oomikunda niikandjo nohashi talama omeya pethimbo lyomvula. Omuloka ngele ogu li ko ogundji nogwa gwanelela ihaga pwinine, molwashoka ohashi pata oondjila ngele omvula oyindji nohashi thiminike aantu ya longithe uuwato oku taguluka ya vule okuya komahala gi ili nogi ili.

Oonzi odhasimana maanafalama oshoka ohadhi pe aanafalama oonyama yokulya, uuhoho wopiimeno, nosho woo oshipa niifufu ndjoka hayi ningwa iikutu unene tuu aanangeshefa yiikutu.

Oondjuhwa ' Oondjuhwa odho iitekulwanamwenyo yomegumbo mbyoka hayi munwa nohayi tu pe omayi, onyama nosho wo uuhoho wokutowaleka evi, opo tu kune iimeno yetu. Oondjuhwa ohadhi munwa megumbo tadhi tekulwa, tadhi silwa oshimpwiyu, tadhi pewa iikulya osho wo omeya kaantu mboka ye li megumbo.

Oondjuhwa odho iitekulwa namwenyo mbyoka yili palupe loodhila nohayi tekulwa momagumbo ogendji, konyala kehe lyomuAfrica nenge lyomuwambo ito kala ino adhamo ondjuhwa. Oya simana molwaashono hayi tende omayi nonyama ndjoka hayi liwa kaantu, ondjuhwa oya simanekwa kaawambo molwashoka oyo hayi dhipagelwa aayenda.

Ontsa oyo odhila onene ndjoka hayi li onyama yiinamwenyo mbyoka yiisila. Ontsa odhila yatalikako hayi mono kokule nohayi mono nenge hayi thimbula pehala mpoka puna oshinima nenge oshinamwenyo shiisila yo tayi yi ko yikalye onyama. Ontsa ohayi hupu mokulya onyama.

Okandjambwena, okandjambwena oko okanimuna kondjamba moku kala okashona ohaka kala kena uutsini ongele otaka dhana omavi nenge oku vundakanitha iinima mbyoka taka iyadha momudhingoloko gwako. Otaka tekulwa nee komuntu teka sile oshimpwiyu, oye teka pe iikulya. Uundjambwena uutsini no hawu dhanene omavi

Omahala gapaashiyoni, omahala ngano oga tali kako omahala ngoka omawanawa muushitwe taku vulu oku monika iinima mbyoka yapumba kiilongo yilwe nohapu tulwa iinima mbyoka tayi eta ethano ewanawa nongele oondundu, omahala goku gondjela, iipundi ya tu lwapo nomeya goku yoga moka aantu taya dhana omeya noku iyu vitha nawa.

Okankandanga, okankandanga oka namwenyo nenge oka thitukuti okashona komoshiheke. Okena nee ekonda etokele nolwaala oluluudhe. Okanamwenyo haka oka tseyika nawa molwa ezimba lyako lyoka hali nika nayi ano hayi nika noonkondo, ohaka kali iinima mboka uushona ngaashi uupethipethi nenge kalye oondjuhwa momagumbo.

Oondjamba, oondjamba odho iinamwenyo yo mokuti, iinamwenyo mbyoka iihayi kala paantu. Mopaife iinamwenyo mbika oya tulwa kiikunino yiinamwenyo noyi hole komahala ngoka haku monika omwiidhi nomeya, oha yi li omwiidhi yo oya simana mwolwa uuthemba wawo nomolwa okweeta po aatalelipo. Ohadhi humitha komeho eliko lyoshilongo.

Oohi dhOshiwambo Oohi dhOshiwambo oondhoka hadhi adhika momeya ngoka gokomikunda, omeya ngoka gomvula noyendji ethimbo limwe ohaye dhi ithana kutya oohi dhefundja. Oohi ndhika ohadhi liwa nohadhi vulu okulandithwa, opo aantu yi imonene mo iiyemo,. Oohi ndhika ohadhi vulu wo okutekulwa komuntu yemwene mokandombe komegumbo.

Iikwamboga Otu na omaludhi ogendji giikwamboga mbyoka tu na omboga yokuushimba, ndjoka hayi kunwa moshikunino nohayi silwa oshimpwiyu komuntu yemwene, teyi tekele omeya noku yi pa wo uuhoho. Omuntu ta kunu omboga ndjika oye. Oheyi longitha nee ongele okulya megumbo nenge oku ka landitha komangeshefelo nokomatala, opo i imonene iiyemo ye yemwene.

Ondjima oshinamwenyo shomokuti shoka aantu oyendji taye shi ula nokuli lunkima, osha holela omuntu okuza ngaa koshipala, omeho neyulu. Eyooloko pokati kondjima nomuntu oshoka owala ondjima ya tulwa omafufu kolutu aluhe.

Egumbo lyaatalelipo Egumbo lyaatalelipo ehala ndyoka lya talika ko kutya olyo ha li vulu okukala aayenda ya za komahala gi ili nogi ili nohaya vulu okulala mo nokupewa wo iikulya mbyoka taya landa yoyene. Olundji ohaga tulwa pomahala omawanawa taga vulu ngaa okukala ge na uunshitwe uuwanawa tawu vulu okunyanyudha nokutalwa kaatalelipo ya za komahala ga yooloka.

Etale Etale olyo oshilambo shoka hashi fulwa po shokugongela omeya gomvula ngoka ga kukunguluka uuna ya loka. Ohashi nuninwa okukala sha pungula omeya ngoka taga vulu oku ka longithwa mokwenye nohaga kala gaakwashigwana yomomukunda moka. Ohaku tulwa ondhalate, opo ku kale kwa gamwenwa iimuna, iinamwenyo naantu, opo yaa gwile mo moshilambo shoka.

Aalongwa motundi, aalongwa motundi ohaa kalamo yakuutumba yiilongela ya kuutumba kiipundi yawo nomuungudu yeli piitaafula ohaa kuutumba yatalela komeho yongulu nohaya kala yapulakena nawa shoka omulongi talongo.

Oonkandoko oondhila uutokele dhina omagulu omale. Ohadhi monika unene pethimbo lyomvula nenge mpoka puna omeya ngaashi omadhiya, pomilonga nenge kooha dhefuta oshoka oha dhili uuhi uushona, uutekene oshowo oohi.

Onduli oshinanwenyo shomagulu omale noongolo onde, ohayi adhika miiheke. Oha yili omwiidhi nomafo giimeno, ngele tayinu omeya oshoka oongolo oonde ohayi itonyo opo yi vule okwaadha po pevi yo yimwe omeya.

Okuteya omahangu Okuteya omahangu iilonga yetu yOshiwambo. Mgele omahangu ngele ga helelwa noga koko aantu ohaya teyele moombaali taya fala kolupale. Ombaali oshikwatelwa oshishona, ngele yu udha ohayi dhikilwa, nokombanda yombaali ngele ya dhikilwa ohaku tulwa oshihwa, opo omahangu kaaga gwe ko okuya mondjila yokuya kolupale.

Iikulya yiimuna, ngele ota tu popi iimuna, ota tu popi ngaashi oongombe, iikombo noonzi. Iimuna iinamwenyo mbyoka ha yi pumbwa okutakamithwa no kulithwa, hayifalwa komakuti hoka kuna omwiidhi, niihwa mbyoka ha yili. Oongombe oha dhili omwiidhi, niihwa ooyimwe po, osho woo iikombo.

Oondundu, oondundu ohadhi monika nawa. Oondundu odho oshiyanda shomamanya dha holokapi okuza kuushitwe . Ohadhi kala dha halakana nolundji ohadhi monikila kokule . Poondundu ohapu mene iihwa nomwiidhi omwaanawa.

Okanete ko ku ikeelela kuu halike koomwe. Onete haka ohaka gandja egameno hoka taka tsilikwa moombuli dhondunda noku taalela pombete yomuntu ngele ta lala. Ohaka siikile ombete ayihe no haka keelele nenge kakwathe, ohaka keelele oomwe kadhiye mombete ngoye to kotha wa manguluka.

Omulonga Omulonga ehala enene moka hamu talama omeya gomvula nomeya ngoka ohaga ningi mo ethimbo, ngele omvula oya loka nawa ohashi vulika ga ninge mo omvula ayihe notaga adhika mo komuloka mukwawo. Momulonga ohamu adhika iimeno ngaashi omavo noshowo oombungu.

Okukwata oohi mondama, mondama yoye yopaumwene. Oohi uuna wedhimuna dhoka dhoye ngoye mwene oho dhi kwata to longitha okashipa nenge oshilongitho shoka sha longwa mokashipa, toshitula momeya ngoye tokala to yuku sigo uuna tomono moshilongitho shoye muna oohi.

Oshitauwa ondjila yiihauto shoka shili sheenda nenge tutye okambongola kena oombinga dhili mbali hoka taku ende omalola gokolumoho nombunga yimwe yokolulyo hoka taku ende omalola gokolulyo. Ondjila ndjika ohayi kala yathinda nenge yuuka kehala lyontumba.

Ondundu, ondundu oyo omuhanga nenge ondumba yomamanya galonda, yaholokapo paushitwe, oyaholokapo momamanya omakukutu, nomamanya ngoka iha ga kala ta ga vulu okuza evi, omamanya ashike omakukutu, ohayi kala onde nuuna walondoko kombanda yayo oto vulu okumona ashihe shoka shili po.

Okulanda uuyuhwena! Aanafaalama oyendji mboka yahala okutota po iikunino yoondjuhwa ohaya landa uuyuhwena noku wuputudha, mboka tawuya kena okuza pesiku limwe sigo oposhiwike tayakala nee yewutula momahala ngoka geli omawanawa nogasilwa oshimpwiyu tawu pelwamo iikulya nokukokewa wuli momahala moka.

Okutekula uundjambwena, uundjambwena ngele oka thigwa po ku yina ondjamba ndjoka onene yonkadhi ohaka kuthwa po nee nokuya ka tekulwe taka pewa omahini moondami. Oku tekula oondjamba esimano eneno shoka ohayikoko noku ninga ondjamba onene ndjoka hayi eta aataleli po notaya vulu oku futa ya tale oshinamwenyo shoye shondjamba shoka wa tekula.

Ompanda! Ompanda oyo oshinamwenyo shomokuti. Ompanda oyasimana molwa uupenda wayo, sho yina oonkondo. No oyasimana wo molwa olwiinga lwayo ndjoka olyundji wakoneke kutya oluna iilonga oyindji. Onkele omomiti dhokuyakulitha. Nompanda oshinamwenyo shaika shili shagamenwa koveta, na inashi uthwa okudhipagwa.

Omiti Omiti odhi na oshilonga nohadhi adhika momithitu. Omiti ohadhi yakula aantu ongele okomuzile, ongele oku gandja omakwatho gopaunamiti, oshoka ohaku vulu oku za iinima hayi pangithwa naawambo oya tula po omandhindhiliko ngaashi oku shanga opo ya koneke omuti ngoka.

Oongolo oyo iinamwenyo yomokuti ndjoka hayi monika yafa uundongi, ashike oongolo odhina omalwaala gaali, omatokele nomaluudhe no hashaadhika mokuti ihashi kala megumbo. Oongolo odha tulwa moshikunino shiinamwenyo mono dhili dha gamenwa no hadhi kala tadhi napa omwiidhi dhili pamwe , oongolo odhi hole uudhano.

Okashina koku teta noku pakela omwiidhi. Ohaka longo kolusheno nenge komahooli, taka ende taka tulwa mpoka opo puna omwiidhi. Ohaka tete noku pakela omwiidhi ngono tagu mangwa miipandi, nokuya gu landithwe pethimbo lyokwenye, nenge gu longithwe pethimbo lyokwenye oku pewa iimuna yi kale tayi li manga pwaana iikulya yoku napa.

Ehwiyu, ehwiyu oko okadhila hoka katseyika nawa kena omeho omanene, na ohaka tuka ashike kongulohi. Ehwiyu olya tseyika nawa kutya ohali li ashike ngaashi oombuku, nohali monika lela komahala ngoka ganika omiti, oshoka oge hole oku londa komiti.

Egwo lyomeya Egwo lyomeya onzo yomeya hoka ku na omeya taga gu, okumatuka okuza komulonga. Ohapu kala pu na omamanya pegwo lyomeya nomeya ohaga gu omulonga gwakunguuka okuza pombanda nomeya taga gu okuya pevi. Ogwo lyomeya olya simana, ohali eta aatalelipo taya futu yo taya tala egwo lyomeya.

Onkanga, onkanga oyo oshinamwenyo shomokuti nethimbo limwe ohashi vulu oku tekulwa momagumbo. Onkanga oyili molwaala lwombundu nuutotona owundji uutokele . Oshinamwenyo shika ohashi vala omayi nohashi tendula uunkanga uushona mboka hakutiwa uunkangagona.

Oshimeno shedhina welwitchia Oshimeno shika osha simana omolwa uuhupilo wa sho. Ohashi mene mombuga moka mwaa na nando omeya. Oshi na omudhi gumwe omule gwa ningila okukutha omeya muule mevi noshi na omafo ge li gaali ga halakana, ngoka ga ningila opo shaa kanithe omeya okupitila moonte dhetango nohashi ningi oongala. Osha simana molwashoka ohashi eta aatalelipo.

Okashana kiiyamakuti, okashana kiiyamakuti ehala ndyoka lyagamenwa nolyasilwa oshimpwiyu nawa, hoka kwatulwa nenge kwagongelwa iinamwenyo ayihe mbyoka hayi adhikwa mokuti ota ku monika ongaashi: oonduli, uumenye, oongolo noompo. Iinamwenyo mbika oya gamenwa nomuntu ohoyiko wukeyitale ongele oko shali nenge kewu vathano to futu oshimaliwa

Oshikunino shomatama, aantu oyendji ohaya longo iikunino yawo momagumbo moka yeli hayakunu omatama. Ohaya kunu omatama gokulongitha ngele yoyene momagumbo nenge gokulanditha pomatala, nongele oga ningi ogendji ohaya zulu okuka landithila komangeshefelo ngoka geli gopombanda.

Omboga yuushimba Omboga ndjoka ohatu yi ithana omboga yuushimba, oshoka oyo ya longwa unene kaatiligane nohayi adhika miikunino, no ihayi hupu naanaa nenge ihayi koko komeya gomvula. Ohayi tekelwa nomeya okuza koopomba nenge okuza komadhiya ngoka ga dhindwa nohayi kokekwa noku ka landithwa koongeshefa ndhoka oonene.

Poshini opo pehala mpoka pena oshini sha hongwa miiti . Oombululu moka hamu tulwa iilya ohapu tsuwa nee tapu longitgwa omihi ilya ngele tayi ziko koshini.

Ondama yokukokeka oohi ohayi longwa moonayilona nenge miitenda nohayi udhithwa omeya moka hamu tulwa uuhi uushona , nohau kokele moka tawu pelwamo iikulya.

Olweendo lwaatalelipo Uuna aantu ya zi koshilongo shi ili taye ya okutala uunshitwe ohaya ithanwa aatalelipo. Ohaya ende momahauto ya landula oondjila ya thinda komahala ngoka taga monika nawa ge na uunshitwe, ongele oombuga mwa kwatelwa oondundu. Omahauto gawo ohaga kala ga longwa nawa, oshoka pombanda ohaga kala ge na uuthayila wawo wokulala wa longelwa ko.

Ontopa! Ontopa oyo omataagulukilo mpoka ta pu vulu oku taagulikila aantu niinamwenyo, uunene tuu ngele pokuma pu na nenge pweenda omulonga nenge omatondokelo gomeya, na ita ga vulu oku pitwa komuntu. Ontopa oha yi tungwa po nee yininge oku taaguluka omeya okupu, aantu ta ya ende kombanda nenge iinamwenyo.

Oku kwata Oohi, omvula ngele ya loko nOohi dheya momilonga nenge mo madhiya getu aantu ohaya kutha oonete ya ka kwate Oohi. Oohi dhoka oha yedhi kwata ya ninge dhawo dho kulya nenge dho ku landitha yi imonene mo iiyemo

Oshihwa shoondhilewu. Oshihwa shika osha simana nohashi adhika momakuti ogendji gaNamibia nenge gomiilongo oyindji yaAfrika. Ohashi imi iimeno oyindji yoondhilewu dho hadhi longitha okutheta nande opiilalo uuna omuntu ta ziya ombinzi nenge wo hadhi tulwa hadhi vulu okutuwa kokati opo omuntu wiishoke omakulukutsi momakutsi.

Uusita woongombe, oongombe odha simana kAawambo oshoka ohadhi gandja iikulya ongele omahini, onyama noshipa wo shoka hashi vulu okulongithwa ongo oku e ta po iizalomwa, omapaya noompunda. Oongombe ngele tadhi munwa aantu ohaya tula ko omandhindhiliko komakutsi taya longitha uupapa mboka wuna uukwatya wa mwene gongombe.

Onduli, onduli oshinamwenyo shomokuti, oshinamwenyo shoongolo nenge omagulu omale nothingo onde. Oshina omayala gomambathi noshinamwenyo shika mopaife ohashi falwa kiikunino yiinamwenyo hoka aataleli po haya ka futa nokushi tala.

Okumuna oohi, oohi ohadhi munwa pamikalo dha yooloka mpoka hapu pangelwa oompungulilo dhomeya, oondama mono hamutulwa omeya gagwana nawa noohi ohadhi tulwa mo nokukokelamo tadhi peyelwamo iikulya. Oohi odho oonzo dhiikulya moshilongo shetu, dho ohadhivulu okulandithwa ndele omuntu tiimonenemo iiyemo.

Okumuna oondjuhwa. Aantu oya muna oondjuhwa dhoka hadhi dhikilwa iikuku. Miikuku moka ohadhi kala dhina uukololo moka hadhikala tadhi pelwamo iikutya nomeya. Oondjuhwa dhika odha muninwa oku eta po omayi nenge onyama. Omayi ngoka nonyama ohadhi vulu okulandithwa momahala ngoshefelo ndele omuntu ta imonene iiyemo.

Oku kwata oohi momatale, moondombe nomadhiya momeya getu ngoka goshiwambo. Ethimbo ngele lya thikana lyoku kwata oohi dhakoka aantu ohaya kutha oonete dho kuyula oohi noha yedhi mangele kiiti ta yedhi dhike momeya dhataakana opo ya kwate oohi dhoka tadhi vulu oku taaguluka.

Okumuna oohi Ngele omvula ya loka aantu ohaya hugu oohi nenge taya popola ko omeya momadhiya nenge momilonga, opo ya gongele oohi , opo ya vule okudhi tekula nongele ethimbo lyokwenye sho tali keya oohi ndhoka ohadhi kala owala dha gongelwa mokadhiya moka nohaya ka ninga ethimbo lyokuhuga oohi.

Epululo. Aantu mopaife ohaa pulula taa longitha omambakumbaku, kembakumbaku taku tulwa omatemo, nohali longitha omatemo ngoka opo ga tanawune evi, aantu ya vule okukuna iilikolomwa yawo.

Aahingi yuuthanguthangu, nenge uumbasijela. Aahingi yuuthanguthangu ohaa zala omakoko, niikutu ya pama kolutu. Ohaa hingi ye li momikweyo ya landulathana, unene tuu ngele ye li momathigathano.

Oonkanga odho oondhila oonene dhopokato dholwaala olumbundu dhina uutotono uutokele molutu lwadho aluhe. Ohadhi yanga momalundu tadhi li omwiidhi noosheno dhomwiidhi.

Ngele ota ku popiwa iikwamawawa ota ku popiwa iinamwenyo mbyoka yi na omawawa nenge omalwenya ngaashi oondjuhwa, oombaka osho wo omakalakuni. Ongundu yiinamwenyo mbyoka otatu yi ithana iikwamawawa.

Okutekela iimeno tapu longithwa omukalo gokutalameka omeya moondjila, ngele aantu yapulula oondjila dhoka dhaningwa koshipululo, omunafaalama oha kutha ominino dhomeya nokutula mo omeya gakale taga talama moondjila moka opo iimeno yikale tayi nu okuza mevi.

Embakumbaku Embakumbaku eshina nenge osheenditho shoka hashi longithwa mofaalama nenge komapya. Ohashi longithwa taku tulwa omatemo gokupulula nenge taku tulwa omashina gokuhelela nenge gokukuna nosho wo omashina gokuyungula. Ohashi longithwa okunana omashina ngoka nda zi nokutumbula, opo evi li longwe.

Omikalo dhokutekela iimeno. Okutekela iimeno ongaashi nee uuna omuntu a hala okukuna iimeno yoye, ongele omoshikunino ongele omofaalama ndele ka pe na omeya ngoka gomvula ano goshali. Omuntu oha kutha ominino ndhoka ndele nokutula kopomba nenge okuza moondama nokutekela iimeno, opo a vule oku ilikolela sha shomondjato.

Okutekela iimeno. Iimeno oyindi ngaashi miikunino aantu ohaya longitha ominino okuza kopomba. Aantu mbaka ohaya tekelitha okulongitha ominino, oshoka ihaya vulu okutegelela omvula yi loke. Niimeno mbika ohayi vulu ku kunwa mokwenye, nohayi longitha omeya gopomba. Ongaashi nee iikwamboga niihape, nohayi kunwa unene miikunino nenge moofalama.

Oongolo Ongolo oyo oshinamwenyo shomokuti, shoka shina omayala omatokele nomaluudhe mopayife miiheke oyakuthwamo na oyatulwa mo mahala moka hamu edhililwa iiyamakuti oyindji nohakuhi aatalelipo yekeyitale.

Oku tekela omeya taku longithwa omukalo gwomeya moondambo ,ngele omuntu apulula ofalama nenge mepya lye ondambo moka ngele kakuna omuloka oha patulula ne kominino dhomeya eta tekele omeya ga talame moondambo dhoka momisinda dhoka dhofola niimeno ohayi kala tayi nu omeya okuza mevi shomeya ga talama momisinda moka